Egi n'emotoka eyebembairwe omushaija, omushaija akwatsire ebendera, ebendera eri omurangi ya Kinyaatsi, endijo eri omurangi y'okwera.

Aga namajaani gahingirwe gari omurangi ya kinyatsi ahansi yamajaani omunda yamajaani hariyo omwirima Kandi obuseeri bw'amajaani hariyo obushozi

Emotoka eyemereire aha nguuto aharu baju hariho omushaija aineho egaari y'ebitookye kandi n'omu katare hijwiremu abantu baingi bariyo nibaguza ebintu yaabo

Enju enju zombekire zombikyise amatafaare omu maisho ga enju hariho etanuuru hansi ya tanuuru hariho ebinyaatsi ebiri omu rangi ya kinyaatsi abakazi bariyo bainamire nibatimba ekiina bamwe bajwaire ebirikwera kandi baine na edomora ha rubaju

Emyenda ehaniikire aha muguuha ahansi y'omuguuha hariyo ebinyaatsi biri omu rangi ya kinyaatsi aharubaju rw'emyenda hariho ekinju omwenda guri omu rangi erikwera

Oru n'oruguto ruri ahagati y'ekishaaka omwe aharubaju rw'oruguto harimu ebinyaatsi byakinyaatsi yayeyogyeraho omumaisho hariyo amanju gateire layini

Omukazi ari omu rurembo naaguza ebitookye abandi bashutami aha rubaju nibaguza enyaanya n'obutunguru, ebitookye biri omu rangi ya kinyaatsi

Omushaija ari omu nyanja akwastire akatimba nakaiha omu maizi. Omushaija ayemereire omu ryato haza omwe akwastire enkasi ariyo navuga eryato

Abashaija n'abakazi bari omu kaato amaizi gariyo nigabateera enyima hariyo ebingoozi baingi bajwire ebirikutukuura bariyo nibavuga eryato

Omushaija ari omu nyanja omu aharubaju rw'enyanja harumu ebintu bikwiragura hariyo omushana guriyo nigureenga.

Omukazi aheekire omwana ayeshebire ekitambare omwana ogwejegyire afumwire okutu kandi omukazi ajwire ekwanzi omu mukono

Omureema bamuteire ahakagari nibamusindika aine eishokye niryera riri omurangi erikwera amusindikire ajwaire esaati netukura Kandi omumaisho gomureema hariyo egaari

Oru n'oruguuto ruri ahansi omu ruhanga rwetororamu ahagati ya oruguuto harimu enju omu rushozi harimu emiti ya kinyatsi

Enyamishwa ziri omukishaka nizirya ebinyansi, emwe nerya endiijo tekurya, zetoriire ebiyansi ebiri omurangi yakinyansi.

Omuti gwemeriire guri omurangi ya kyinyatsi gwine amataagi, ahigwemeriire omu aharubaju tihaine ekindi ekiriho.

Engaro ibiri ziine entutu, entutu ezimwe ziri omurangi yakyinyantsi, Kandi ezimwe entuutu zomire, engaro nizi-tukura

Eki n'ekiganza ky'omuntu ainemu ebikoomo, ebindi biri ahansi, ebimwe biri omurangi erikwiragura n'ebindi biri omurangi erikutuukura

Abakazi bari omu katare nibatondora ebihimba bamwe nibatondora obushaza kandi abamwe baineho eby'erangi ya kinyaatsi kandi n'ebimwe nibitukura

Ogu n'omugyera, omugyera guri ahansi omumabare, omumabaju gomugyera harimu amabare kandi omumugyeromu nibanagamu ebisasiro bikomire omukintu kikwiragura.